Nebԑ lԑ bԑ are yaamԑ yaamԑ a are, lͻͻresere meŋ paaki na a be. Aa yԑre puoribe yiri meŋ a be puori. A lͻͻre mine e ne bԑrԑ kaa mine e kyaampili. Lͻͻre pela ane lͻͻre sԑla. Ba mine suŋ kpare zeere a ba mine su kpare pԑlԑ.

Dɛbɛ ata lɛ bɛ are, a su bonzeer, vɔgele kpawopɛlɛ, a kaŋ ɛŋ ne nuwoorpɛlɛ ɛ kaŋ ɛŋ nuwoorzeer. Bɛ pãã nyɔg ne pɔmpe no bɛ nyɔg a pãã a barɛ. Ayi nyɔge ne a gbɛre, ɛŋnaa pɔmpe bɔg poɔ.

Pɔgebɛ yaga lɛbɛ are, kõɔ ɔŋfo zie. Bɛ kyɔrɔ na orɔbare. A pɔge kaŋ ara, a sɛ gaŋ kur-sɛlaa ɛ a kaŋ meŋ hle gaŋ o nyaa zu, ɛ a pɔge kaŋ guun. A orɔbare mine sɛlebɛ, a mine e buluu, ane selba laar bɛ bin na, a kõɔ ɔŋfo zie.

Nansapeԑle la bԑ zeŋ yaga a gbontaa zeŋ aa kaŋ gbi dume a nansapelaa niŋe. A daga biŋ naa a nansapelaa niŋe. Kaŋ, ba mine su kpare-sԑlebԑ ka mine su kpare pԑlԑ.

Nyona panԑl be naa tensͻgͻ. a dԑԑbԑԑԑta zeŋ, ayi are, a bԑԑyeŋ guuni are. A bԑԑyeŋ naŋ guun are eԑo ne sԑne kpare kpa sԑlaa ane turͻͻza sԑlaa. Ba vͻͻle la kpawodõõre.

Lɔɔre zie ne yie na are. A lɔɔre mine didi ne vũũ. A yie me di vũũ. ɛ a zie za, vũũ di na a zie. ɛkyɛ a nyoore kyaa na ŋmɛlɛ.

Bibiiri ata lɛ bɛ ɔnnɔ kõɔ baa poɔ. Ba tɛre orɔbare, ayi orɔbare bibiir ayi orɔba en pɛlɛ ɛ a been orɔba e buluu. Bibile kaŋ su kparoo o e doɔre. ɛ a kaŋ me su kparoo o e kpasɛbla.bɛ gũũ na are a baa poɔ ɛ pãã ɔnnɔ a kõɔ.

Bibiir ayopõi lɛbɛ zeŋ, bɛ minɛ sɛtorazare, bɛ mine sɛ kurgbɛŋmaarɛ ɛ a zie dɛg dɛg dɛge o zaa. ɛ bɛ do ze a dɛre zũ a zeŋ kaarɛ bɛmine kaarɛ pule bɛ mine kaarɛ a sazũ.